<noise> jejef directeur maxey ne'e Modou Ndiaye gen mene a Bangadj aussi fi formation en maraissage durant deux ans et demi kaa ando na fiya num formation fi stage gestion num tooxiid mene na saate fe commencer activité kam saate fee

maraichage :gfra directeur ten refu qooq legume legume kee a supame yiin batañsa yiin kaa ando na a way fiye kam jiind ne qooq ndinga ne faga nga a way fiyel aussi kam ndiing ne a qooq legume keene koy kaa considéré légume ke fop kaa ando naye kaa i utiliser an njik kan o mbiño lakas atan mene i mbaa yin o njeg mene kam saate fee

directeur maraichage a jega facon naa ando naye te o fi'it kan avant o fada no recolte fee fo a tuupale ndax kee andu na teen aussi il faut an terrain le jegoona il faut o jeg foofi aussi il faut foof le fi surtout selection des grain grain ke jegoona a jegay grain kaa ando naye semi direct yoo comme kaña fee navé semi direct o jegay kaa ando na koy ko pepiniere an boo njut so yondin so njibaa den pepiniere ke koy te refu ke ando te moƴu ndom nda waxa je pepiniere boo njut jeg des fonds de semi pepeniere fe ret boo commencer in waa commencer sooya i keene moƴu ndom pepeniere feene aussi ko jeg naa andoo na koo waruno fi pepiniere fee a wara mat yook tuluuñ ndaa ware ref kam yooq ne i a jega yook tuluuñ a jega njeenj tuluuñ awara ref aussi ma andoo na kaa mataa foof le andee ku yakamti oona yakamti xana roose in bata xuɓ a wara ref aussi maa ando na xana jeg protection lkee ne fop kaa jegaa te kam no pepiniere fee o soogo commencer preparer me waroona labourer in protection des planches dresser planche ke boo andee foof le njuf kee coté leŋ i an dimension planche plante fuu refna wara an dimension ne i

waw maraichage fee laŋ kuu dawoona warqqno fito ten nda a jegaa laŋ kaa ando naa ka yelefoo a jega laŋ kaa ando na koy comme nene laŋ kene andaa ye sone yo a jega kaa ando na koy kaa sono yo wara jeg a refa laŋ ka son nayo wara jeg fumier yiin engrais yiin engrais ne koy ten moƴu sonil laŋ ke engrais ne moƴu sonin laŋ ke i mbaaga ngano mbañ aussi i mbañin concentrer u nak de trop no fumier fe ndax fumier fee kaa i njeg avantage ɗik gantax fee ñake jir xana garder a humidité fee boo ñof kee planche ale ñof kee weer den fop fumier ne xana fian

non pepiniere ke fop ndefee yo meme nivau xani o xota ngaa ke ref na kaani fee xana o pepiniere a ngaan o yakamti anga ko leyaa pepiniere fee faaxe faax katee to owa fi a peine cinq a sept semaine kaa ando na ko roose an ga kiro dara awey jel maaga sax n kaani fee i a jega it comme salade fee kene deux jours a trois jours te commencer sax parce que gantax le aussi kaa classer el par categorie kee sereer a leyaa xena na ndok kene jika nuuma kene

durer de kene of durer na ando naye o pepiniere angaan kete fi ka si saxaa durer ne te fi ka pepiniere fee pour way no jimik durer de recolte fee <hesitation> xeet fu refna a jegaan i

non chaque jour pepinier naa moƴaa ndom ndax peppiniere fee te refu base maraichage fee xane o rater anga pepiniere of rek rater a maraichage i o rate anga pepiniere fee rek rater a maraichage fee xani pepiniere fuu wagona fi a refa nga comme kaa ando naye awey xot un mois a 45 jours pour waag no appliquer a njufaa deux mois et demi ndaa kene o ga nga ye i pepiniere uuna a fiya 45 jours i ccommencer :ffra njimano i 45 jours i commencer njimano keene fop kaa ref kaa ando na aussi ko war o tenir teen compte preparer pepiniere fee bo ande aussi o jima ngaan durer fee o recolte ke xano jegin nda xana comme exmenple xane im signer anga convention fojem leyne dans deux mois xani im coxong kaani wara mi fexey boo respecter in keene no deux mois keene mute etiid na rek im coxin kene ke no keene koy no pepiniere ke waroono fi waya accelerer pepiniere ne sax a nga a a jega waana mbiyan ndaa kene o fiya ngaan aussi pepiniere le aka fragile a kaa fragile a kaa yomba jem ganca fee ka yomba flou aussi bo anduma yee im leyaa nga koam yakamti pepiniere le utiliser le utiliser urée fee urée fee kaa accelerer an parce que urée fee azote o azote ndiiki ko ga'aa te ñofo maak koy ndaa jeg kee doole jeg kee doole jer lu garuuna jir lu gar na aussi koo yaf kan i a teexa le aussi o naanga jiman o fiya nge attention kaa ɓolu kaa i kene fop kaa jeg

gancax le mete refna fumier fee moƴu tee faax nda o xota ngaa engrais wee kee i soxla na no engrais fee i njegani kam fumier fee ke i soxla na engrais fee i njegano kam pin in kee i ndaa parfois kam leyaa yee mbalit ne refna kam mbine dena xena na fo ngol nene mbine i xani kee element tadik i soxla uyo na na engrais fee i njegaan yeene fumier NPK engrais kaa accelerer a laŋ to lu o utiliser an chaque jour heure naaga fada nga il faut o utiliser an jegka tiro no qol laaga kaa acceler aa kee refna na laŋ ke fop a sutu jaf leŋ a refa nga fumier fee koy kaa avant te ñoow na gancax fe kaa ñooxna laŋ ke boo njut a jega des element kaa ando na kaa xaƴan kam laŋke te te ñoow nayo laŋ ke a ñoow nayo gancax fee en meme temps keene a jega fumier ten taxu fumier fee te moƴu na gancax le aussi xane o xot anga planche leŋ ne o yup tee engrais roose tee cinq paire rasoir foofi o fod maana plache leŋ meme dimension aussi roose in fi tee fumier roose in trois paire arosoire foofi cinq ke xana ɓuus to trois ke ɓuus keyo ndax fumier fee ka garder aa humidité fee en meme temps kene kaa jegaa ten taxu chaque jour kaa i lyaa ye fumier fee moƴu engrais fee

ii fumier ten economiser a foof economiser poche in aussi

non yeel engrais chimique fee wee xup rendement ke tax na xana jeg koy a jega waa ando naye owey leyaa ye engrais chimique fee naa xupa rendement mais non non engrais chimique fee fee wee xum rendement engrais organique fee na xupkaa rendement parce que tena xupkaa durer de vie xane engrais mete reef na wara nga fi deux mois o xene engrais organique fee a ñoowa aussi o ga' a nga <hesitation> production engrais organique fo production engrais chimique fogree production engrais organique chaque jour kaa resisté aa pour ñof kee yaqu daal par rapport fo engrais chimique fee aussi kaa ñofa yaqu kene o geeka ngaan waree miñ xana o jega ngaa soble faa andoo na engrais organique fi tano wara no geek miñu warano geek 8 mois par rapport engrais chimique fee koy wayee keene ke taxna engrais fene <hesitation> engrais chimique fee kaa sum kaa sum to o ndeeta nga effet effet nete fiyaa kam ane wayano yip te to kene ke gancax fee xotin nete xot tuuna avant te retaa bo wat na no engrais no gancax fee ka miñ kaa par rapport que engrais organique fee gaxcax fee a xota ngaan it wee fi effet leŋ no gancax fee o ndeta nga xani engrais feene ka ret boo sutwiid no wiin we ndax o ga'a nga wiin we ndiiki jirake de njirata ndiiki ko ga'a o boy o leŋ o ret deux moix o ga'a tin te gar tong took ndaa jeg kee doole ne te warna jeg par rapport fo parent in ke ando naye ñaamo geeyo engrais ke i njeg e i nandee yo sax den moƴu ino wodo <hesitation> den moƴ ino saɗik aussi

waaw engrais organique faaga owa satistfaire besion lene mbine par rapport kene o ndeta nga partie laana fo partie kaana nande yo partie kaana den eetuyo njemelo yo partie laana ndaa partie laana kam gasin yip fumier ne kam jim ntokum nda yaga cam calculer yee jeg kiim fumier mayu a jela nga keene aussi a jegay siinda ke siinda ke na mbaxel mbalit ke laŋ keene oxu bufuuna aussi waxey utiliser an no qolof na fa ŋolof kon <hesitation> kangafa ke i njega yo no ndiing ne nding ne faganga i mbokata ngaano i mbara fo ten te decomposer a ref fumier i njega matiere mayu kaa ando na i mbaraa no utiliser ayo comme fumier kaa ando na i depenser kee yo xalis par rapport koy xan o fi te doole of xano fi te doole of ndaa avant o fokatan in kene fop xana yaaco ɗom mbalit ne no mbine na leelel no mbine o xota ngaan sut kee refna te plastique fop o foka tin mbiño leŋ waaga jeg fumier

koo fokatan compose te in compos fe waraano keena roose a foofi foof la ando na a jegay saafu foofi laaga moomn fogee mais aussi compos fee kaa may facon y' a trois facon

a jega compos naa ando na ko waye gar nene rek en l' aire libre o juumin fii kene roose an bata away jegaa laa ando na waya gas kambale yip <hesitation> element ke fop roose an wiltan waya jeg laa ando na koy na kam foof le o fi kan foofi leene comme o jega nga barigo xot saaku cinq kilo keene yip tee fumier fee mbisin <hesitation> yipin kam barigo le xaƴin ta <hesitation> durant trois jours o gar yo'in a jega nga o gar trois jours o gar yo'in ko fiyan ko reta ndaa engrais faa compos faaga aussi kaa jegaa doole la ando na u suta nga saaku le aussi foof laaga xot kino directement utuliser in toog gancax fee koo kocaatan ko kocaatan we andeer na a kooc comme un fee o yipa tiye dix litres foofi privilegier in i a jegay aussi des des usines kaa ando na owey mbiya tayo des engrais organique comme organer faa fe elephant fe kaa fiyan a jega des engais liquide kaa ando na elephant aussi kaa mbiyan kene fop a jega tey ndiiki kon engrais organique i mbayano njega yo ndaa o jega nge mayu tam wara no espace leŋ waye te tig comme yip engrais neeke ke jegoona tekan soo jim tookum koo ga'a rendement naaga nda ko comparer angaa maana fo mene presque a njega yo deux semaine de difference de replicage i o ga'a nga difference den a kene ten taxu

fee je refna chimique moom jour lu mofoona deux jour to roose ino bo o gara nga no qolof jeg ka tiro kaa feloonga jreg kiro kaa feloonga ndaa chaque jour kam cooxang exemple ndax ga'a coté laana neete fool na fi a jega jamano o ga'a ngaan kaa mos ndaa jamano ke machine a jeg na probleme im ref ndeer Diarem fo mene neete fool na fol a xag i kaa i essayer a recuperer a tan neene ndaa a rend anga aussi jeg kee probleme i

waaw o njirño nge te jeg na kam saate fee a maya kay ndax kaa i camano ke nando naye maraichage mayee kaa inoorogu mene reta waanda kaa legume iin kene yiin ndaa ndiiki o njirño nge te jeg na a retay boo andee saate ke wid na in sax njegee maraichage kaa ngara taayo mene mbaandiinda yo mene legume mbisaa yo kam saate fee a maya nga de njikoo ka yo mene i njeki jeeki ga'a tiro o kiino leŋ oxa sutu na meen retaa waand kaa legume no coté lakas ke Ndiarem iin